Ebi n'ebibiina bya abeegi abantu bari omubunga nibatumba nibatereeza omwanya gw'eishomero abamwe nibataaha amaizi abamwe nibateera amatafaari baine egerikani n'amaduramu

Ogu omushaija aine bataahi be omuryato akwaitse enkasi, akweitse enkasi navuga eryato, omuryato ainemu ebibaho Kandi enyanza egi eyarimu obuseeri nihareebekayo ekishaka kyingi kikwataine

Abakyara abo nibatondora ebihimba hamwe n'obushaza kandi baine n'emicebe nainga shi hamwe n'ebikopo by'okupimisa

Egi n'emotoka ezi n'emotoka ibiri emwe erukwekorra ntahi zayo Kandi endijo ni kakatagirizi egyo erukuhamisiriza orugutto baba nibarushara kuhamisiriza itaka kugira ngu rikwatehogye.

Hanuya nindeeba akahanda Kari omukishaka Kari omukishaka omumaisho nindeebamu ebibira nana ebisugye aharubaju hariho ekiti kyenkukuru Kandi akahanda nikakye nikarabamu obugaari nana abebigyere

Aba n'abaana bekoraire obujeerikani nibaruga kutaha amaizi aha mitwe yaabo kandi nibatambura aha bigyere tibajwire nkaito nibatambura omuntabire, omuntabire harimu akahanda kakye nk'ebigyere

Ezi nekyeka ekyeka enkye nana bifundikizo by'ekibiti bibafundikize ahaiguru

Aba bariyo nibakoora omuhanda gw'ahaagati y'etauni baine ebitaiho n'eshuururu, omwe anjwire helemeti na butuusi n'emyenda y'okukoreramu

Ogu n'omwana ari omu kahanda aha kashoozi omuhanda gurimu amabaare, ayekoraire ekingutiya kandi hariho akiriima kakye

Ogu omushaija arimu nanaaba engaro na sabuuni omurubaju rwe hariyo ebibuumbe by'ebishuushani

Egi n'enjoki eri aha kimuri neyihaho omweyangye neyihaho omweyangye gw'okutwara omu kihumi kyayo kukoramu ensinda na nobwoki

Ogu omukyara aine abaana be babiri bari omu musiri gw'emboga, emboga bahingire ninga shi kabeegi bahingire namafuuka gaabo omwana ow'enyuma ajwire esweeta y'okutukura kandi omukazi ajwire gomesi

Eri nireerebeka kuba riri iramizo nk'ekanisa nka omu maisho hariyo omurongooti n'emiti kandi iramizo eri eshakazibwe amategura

Egyo n'enjoki, enjoki y'enkazi neeza aha bimuri kuronda omweyangye

Ezi nente niziriira aha rubaju rw'omuhanda ente z'enyankore harimu n'enkoro-mwija emwe aha rubaju rw'omuhanda hariho ebishaka by'obugando endiijo n'emirama ziri aha rubaju rw'omuhanda baamara kusharaho n'enguuto

Ogu n'omusiri gw'ebicoori n'omusiri gwebicoori ahagati hariho omuhanda gukurabaho kandi n'omusiri muhango embari zoona nebicoori embari ya bumosho n'embari yaburyo byona n'ebicoori.

Egi nenyawawa eyemereire omu muhanda, enyawawa nekinyonyi kyomunwa muraingwa nkoku orukukireba nikikunda ahantu ahariho amaizi ningashi ahamabagiro ningashi ahari zakabuyonjo nekunda emyanya y'emirofa.

Omu harimu amaato gemereziibwe ahanyanja gemereziibwe ahanyanja nabantu babiri bashatu bemereire aho babiri bemereire omwe arotami nerindi riri omumaizi ahagati yamaizi hariyo obunyatsi

Ezi n'esigiri, sigiri ezi ez'eibumba ez'ebyoma ez'ebyoma ezine emikono ezibarikwotsya azikomiremu emiguha arimu nazitwara omu katare kuziguza.

Enjooki eteekami aha bimuri nerondaho omweyangi omweyangi gwokukoramu obwoki narishi ogukurugamu nigwo gukurigamu obuzinda.

Egi n'enju egi n'enju eyombekire omu mwanya omu mwanya gw'emiti n'omunyatsi burungi nayo eshakaize obunyaasi omu maisho harimu akabaketi entebe eri aha dirisa

Emotoka, emotoka ehekire ebitookye epakyire ebitookye omushaija agyemereire enyuma harimu n'entundubare eri aha ruguuto negyenda motoka ya fuso

Omushaija ariyo nanogoora ariyo nanogoora akanyungu, nakanogoorera omu baafu. Ariyo nakasiga eibumba nakasigiriza.

Aba n'abaana b'eishomeero nigashi abatsigazi bari omukwirukaanga omu kishaayi kitarimu bunyatsi burungi enyima y'amanju maingi egeheerire n'etauni

Abaana aba bashutami omu mbuga omu mbuga nibazaana omwesho naingashi ekyesho. Omu maisho n'amaju gaabo gashakaize ebinyaasti kandi gombekyeise eitaaka

Aha nirundaaniro nirundaaniro ry'ebintu ebikozesibweho kandi n'ahi barikubiguriza omwanya ogu n'omwanya oguri aha muheru gw'etawuni

Aba bantu nabokwotsya ebyoma bakubikoramu enyingi, amadiriisa n'ebindi nibakoramu enyingi amadiriisa n'ebindi abamwe nibashara abandi nibampima